Hanyoyi bin kasafin kuɗi, tsarawa kafin kashe kuɗi. Kafin ka karɓi albashi ko samun kuɗi, ka tsara yadda zaka raba su, ka ware na abinci, na haya, wutan lantarki, wutan lantarki, da sauransu. Na biyu, rubuta abinda kake kashewa, duk wata kuɗin da kake kashewa ko ƙarami ne, ka rubuta shi, wannan zai taimaka kaga inda kuɗin ka ke tafiya. Na uku, ka raba abubuwa zuwa masu mahimmanci, da waɗannan ba lai-lai ba, misali: abinci da magani, sun fi sayin sabuwar waya ko sun fi sayan sabuwar waya ko kaya masu tsada. Na huɗu, ka guja kashe kuɗi kan abubuwan da ba a shiri yake ba, idan ba a cikin kasafin abin kuɗin ka ba bane, kayi ƙoƙoari ka guje sayen sa, sai dai idan muhimmancin su sosai. Na biyar, ajiye wani kaso don gaggawa, a ƙalla ka kashe kaso goma na abinda ka samu, ka ajiye shi domin buƙatar gaggawa, kamar rashin lafiya, ko wasu matsaloli. Na shida, amfani da kuɗi gwargwadon buƙata. Ka kashe kuɗi ne kawai idan akwai buƙata, ba dan kwaɗayi ko kwalliya ba. Na bakwai, ka saka kanka a horo, kada ka bari ra'ayi ko jin daɗi su rinjaye ka wajan kashe kuɗi, ka kasance me tsayawa tsayin daki a kan abunda zaka kashe. Na takwas, amfani da kasuwa mai arha, kaje kasuwa inda zaka samu kayayyaki masu inganci, a fara shi mai sauƙi, misali, idan kana da albashi dubu ɗari a wata, zaka iya tsara haka: abinci dubu talatin, haya dubu ashirin da biyar, lantarki da ruwa dubu biyar, sufari dubu goma, adanawa dubu goma, kiwon lafiya dubu biyar, abubuwan da ba na din-din ba dubu goma sha biyar. A taƙaice, kamar yanda kuka za a tsara yanda za ka kashe kuɗin ka ba tare da kayi wani abubuwa mara muhimmanci a ciki ba, ka raba abubuwa zuwa masu muhimmanci da waɗan da ba lallai bane, misali abinci da magani, su sayen su waya, ka guja kashe kuɗi abubuwa.

Yaya ake zama lafiya da mutane. To tabbas, alal haƙiƙa se kayi haƙuri da mutane, domin zama da mutane sai a hankali. Amsan shine, yin haƙuri da juna, girmama juna, taimakon juna idan buƙata ta taso, gujewa gardama ko yawan sababi, sauraron shawarar juna, yin gaskiya da amana, kaucewa gulma da ƙaryayyaki. Na biyu, yadda kake zaune tare da wasu, wato iyali, ko abokan zama. Amsa shine, yin haɗi tare da mutunci da fahimtar juna, tsaftace muhalli dai-dai da kowa, rabon aiki da adalci, yin magana cikin ladabi idan wani abu ya dameka, kaucewa wayan hayaniya ko cin zarafi, yin haɗin wajan shirya abinci ko share gida, idan yadda ake zama tare da wasu. Amsa shine: idan har zaka zauna da wanda baka sani ba, to tabbas, ina zaune tare da iyali na a gida, ina zaune da abokai na a ɗakin haya, ina zaune a makaranta tara da ɗalibai, za a iya faɗa mani ainihin abinda yake tsayawa. Idan har dai kana zaune da mutum, to tabbas za a san halayen juna, domin yadda za a tsara yadda za a zauna. Alal misali, idan har dai kaje baƙon wuri, to zaka zauna ka karanci tsaf halayyar mutum, sa'annan se ka san yanda zaka zauna da shi. Idan kana zaune tare da wasu, misali: ina zaune tare da iyalai na a gida, ina zaune tare da abokai na a makaranta, ina zaune da abokai a ɗakin haya, to zaka zauna ka karanci halayen mutane. Idan har dai ka sam tare da mutumci da fahimtar juna, tsaftace muhalli dai-dai da kowa, rabon aiki da adalci, yin magana cikin ladabi idan wani abu a dameka, kaucewa yawan hayaniya ko cin zarafi, yin haɗin kai gurin cin abinci,